Ay haley juróom benn haley yu góor ak benn wahambaane bu góor nekk chi ganaaw haley yi. Haley yi kat ñu ngi tàllal senn ay loho. kenn kiy ak wahambaane bi ñu ngi tiyee ap kayet.

Ñetti wahambaané yu góor. Kenn ki kat mu ngi toog yeneen ñaar yaay ngi tahaw ci pègam. Wahambaané bu góor gi mungi tie ab béy. Bèy bi kat bèy bu sokola ab bu ñuul gaaykati ngi te ay tankam.

Ay mbolo yu haley, yu góor ak ñu jigeen yenen yi kat ñu ngi toog ci suuf tàllal sëni ay tank. yenen yi kata ngi tahaw.

Ab gele gele bu weex. Gele gele bi kat mingi tuddu masedess. Mom kat mungi am ay bagaas ci kowam. MBom kat bu weex la.

Ay wa xambaane yu kóor njool te ñyuul. Nyoomkat ñinge play ab bal. Kenenki mungi sol ab mbob bu xonko. Kenenki mungi sol lu weex.

Ab gaal bu ndaw ci digi gej gaal bi kate ñu am ay maxambaane yu goor ñyarri kap ñu ngi taxaw ñyeneen ñu ci doset ñungituug.

Ab sëët bu jigéen, mom kat dafa hees ta ñool, mu ngi sol ab roobu sëët bu weex, ta am ay par

Ab papa yangi toog ci basan tiim ab garteh ab xaleh bu góoran ci kana mam ci peggi ndey joorambi mu ngi am ab jank ak xale ti càmm ñam bi mu ngi am ñaari jank kennike ngi took kennike ngi taxaw.

Naari mbor yu ngemb ñu ngi taxaw ci aren, ñiti góor tat yu nduroo yuñ sol, ñun ci pegg ñaari mbor yi, kenn kina nite benn loxo mbor bi.

Ab jànk bu xeereer. Moom kat mungi tok ci toggu bu chatola. Mëngi soll ab daggit bu am loxo. Daget bi kat ab mbazeñ la mung te ab chaak.

Nyaari meer ñu ci segg, ñomkat ñu ngi segg di jii, lu ñoy jina ci peggam, ab xale bu jigéen na ngi taxaw fuuf.

Nyaari auto yu nyuul yu ndow. Nyu ngi taxal dende. Beni bi mingi face chikkanam benna bi mu ngi wone ganaaw.

Nyaaru waxambanne yu goor. Waxambanne kat kenn ni mungi sol mboob bu veext muñga njool te ñuul. Kennki katam sol mbubu bu weex te nu nga njool te xees gaayi nga dawale ab dal.

gaal bu ndaw ci pégd géej, gaal bi nag ay waxambaane yu boran ko wër, kenn tigan xawa suri ngi tii ab mbaar , yeneenu baxambaane ñaar ci biir gaal bi kata ngi tii ab mdaar.

Ay jànk yu goor ak yu jigèen ñoom kata ngi toog ci jàngekaay. Noom neppa ngi amé nuñuy bindeh. Tè ñoom ñeppangéy bind.

Ab góor ak ab fas. Góor bi kat mi ngi toog te mungu sol mbub bu xonk. Fas bi kat fras bu sokola.

Ay mer ay pa ak ay janq ak waxambaané mingi toog ci mboolo ab waxambanné bu sol mbobu bu xonxo ci peg gam bi mingi am ay ñaari janxitubaarbi.

Naari waxambaane yu goor niñgiy dawale ab bal. Kenn ki kat muñ sool ab mbobu bu weex ak werte. Keneen ki pucji pegambi mugi sool ab mbobu bu ñul.

Tay janyu bari ci biir paane, jeni kat ay kob yu ees leen , bey e jeni kat nimi nduru lii dun ndu.